Siyaasa jechuun karaa itti namni tokko waa'ee biyya isaatii, waa'ee saba isaatii ibsatu jechuudha. Siyaasni gosa garaa garaa jiraachuu danda'a. Siyaasa keessa namoonni galan yookiin siyaasa keessatti namoonni hirmaatan agruu namoota beekumsa akkamii qaban ta'uu danda'u?

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun namni tokko bakka tokkoo ka'ee bakka biraa deemuudhaaf kan itti gargaaramu yookiin kan ittiin imalu jechuudha. Geejjibaa fi konkolaataawwan bu'aa hedduu hawaasaaf buusuu danda'u. Geejjibaa fi konkolaataawwan faayidaa qofa qabuu? Miidhaa hin qabanii?

Faashinii jechuun waanta haaraa jechuudha. Faashinii namoonni baay'ee jaallatu akkasumas namoonni baayyinaan itti fayyadamu . Faashiniif aadaan hariiroo maalii waliin qabu?

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajila giddu galeessa ta'ee fi tajaajila namni hundumtuu argachuu qabu, tajaajila namni hundumtuu keessatti hirmaachuu qabu jechuudha. Tajaajilli kunniin tajaajila bifa garaa garaan gaggeessamuu danda'a. Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaamoo raawwachuu kan danda'u garuu namoota akkamiiti?

Muuziqaa jechuun karaa ittiin dhalli namaa yaada isa keessa jiru tokko ibsachuudhaaf yookaan yaada isa keessa jiru tokko dubbachuudhaaf itti gargaaramu jechuudha. Muuziqaan baay'ee barbaachisaa fi jaallatamummaa guddaa kan qabudha. Muuziqaan namoota akkamiitiin muuziqeeffamuu qaba?

Kopheewwan jechuun kan namni miilla isaatti kaawwatu, balaa ittiin ofirraa eegu akkasumas miidhaginaaf itti fayyadamu jechuudha. Kopheewwan fayidaa baayyee dhala namaatif kennuu danda'u. Kopheewwan bifni isaanii wal fakkaataadhamoo garaa gari?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun kanneen hawaasa tokkoof bu'aawwan gurguddaa argamsiisuu danda'an jechuudha. Bu'uuraalee misoomaa misoomsuun dirqama nama hundumaati. Bu'uuraalee misoomaa dhaabuun dirqama eenyuuti?

Barumsa jechuun meeshaa guddaa addunyaa kanaa kan sammuu dhala namaa jijjiirudhaan sammuun dhala namaa akka waan gaarii hojjetuuf akka jireenya ofiisaatii jijjiiruuf karaa ta'u jechuudha. Barumsi baay'ee barbaachisaadha. Barumsa nama hundumaatu barachuu qabamoo nama tokko lamatu barachuu qaba?

Oomishaalee supermarketii jechuun oomishaalee gurgurdoo bu'aa buyyaa argamsiisuu danda'an; diinagdee biyyaa guddisuu danda'an jechuu dha. Isaannis baayyee barbaachisoo dha. Oomishaalee kana dhiyeessuudhaaf aangoo kan qabu eenyu?

Uumamaaf naannoo jechuun kanneen uumamaan jiran akkasumas naannoodhaan marfamanii, bareedanii, miidhaganii jiran jechuudha. Uumamaaf naannoon adda adda ba'anii ibsamuu ni danda'uu?

Uumamaafi naannoo jechuun kanneen uumamaan jiran kanneen uumamaan argaman jechuudha. Isaan kunniin adda adda ba'anii jiraachuu hin danda'an . Uumamaaf naannoon wantoonni jiran namoota akkam akkamiin kunuunfamuu qabu? kunuunfamuu qabumoo kunuunfamuu hinqaban?

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaamoo jechuun tajaajila nama hundumaa tajaajiluu danda'uuf tajaajila namaa hundumaaf bifa wal fakkaataatiin kennamuu danda'u. Jechuun tajaajilli kunniin yeroo barbaachisaa ta'etti namni hundumtuu akka itti gargaaramu gochuu kan danda'u yeroo ta'u, tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaamoo kana dhiyeessuu kan danda'u eenyufaadha?

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee miidhaginaaf oolan jechuudha. Meeshaalee miidhaginaa kanatti dhalli namaa baay'ee fayyadama. Meeshaaleen miidhaginaa kun addunyaa kanarra gosa garaa garaatu jira. Meeshaalee miidhaginaa kana kunuunsuu qabnamoo kunuunsuu hin qabnu?

Beeksisa jechuun bifa ittiin yaada jiru tokko hawaasa bal'aa biraan gahan jechuudha. Beeksisni yeroo beeksifamu qulqullina qabaachuu qaba. Beeksisa namoota akkam akkamiitu beeksisuu qaba?

Meeshaalee Manaa fi Waajjiraalee: Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee dhalli namaa mana keessatti itti gargaaramu itti fayyadamu jechuu dha. Meeshaalee waajjiraalee jechuun immoo, waajjiraalee keessatti namoonni dhimma garaagaraaf kan itti gargaaraman jechuu dha. Meeshaalee manaas ta'e waajjiraalee kunuunsuu qabna moo hin qabnu?

Kopheewwan jechuun kanneen miillatti kaawwataman ta'anii isaanis balaa miilla keenyarraa eeguudhaaf akkasumas miidhagina keenyaaf kan oolan jechuudha. Kopheewwan kunniin bifni isaanii walfakkaataadhamoo walfakkaataa miti?

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun kan dhalli namaa bakka tokkoo ka'ee gara bakka biraa deemuudhaaf kan itti gargaaramu yoo ta'u dhala namaatiif bu'aa gurguddaa argamsiisuu danda'u. Akkuma faayidaa qaban miidhaa hin qabanii?

Hawaasa fi maatii jechuun kan hariiroo gaarii qabachuudhaan waliif galuudhaan, wal kabajuudhaan, walii wajiin jiraatan jechuudha. Isaan kun dinagdee biyyaa keessatti baay'ee barbachisaadha. Hawaasa fi maatiin nagaa biyyaa keessatti murtessadha moo murtessaa miti?

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii jechuun dhabbatawwan gurguddaa galii biyyaa argamsiisuu danda'an keessaa warreen tokkoo dha. Diinagdee biyya kanaa guddisuu kan danda'u isaanii dha. Kanaafuu geejjiba, turizimii fi immigireeshinii biyya kamiiyyuu kunuunfamuu qabu.

Hawaasaa fi Maatii jechuun kanneen nagaa qabachuudhaan, tokkummaa qabaachuudhaan, hariiroo gaarii qabachuudhaan, wal dhaga'uudhaan, wal gorsuudhaan waliin jiraatan jechuu dha. Hawaasaa fi maatiin dinagdee biyyaa keessatti gahee qabu moo hin qaban?

Ispoortii jechuun karaa ittin namni tokko fayyummaa isaa eegachuudhaaf, jabeenyaa qaama isa eeggachuudhaaf, akkasumaas immoo galii irra argachuudhaaf hojeetu yookaan dalaguu jechuudha. Ispoortiin baay'ee barbachisaadha. Ispoortii garuu yeroo kam hojechuu dandeenya?

Hawaasa jechuun karaa nagaa hariiroo gaarii qabaachuudhaan uummata waliin jiraatu jechuudha. Maatii jechuun immoo mana tokko keessa obbolaa, abbaa, haadha ta'anii karaa nagaa waliin jiraachuudha. Hawaasaa fi maatiin hariiroo waliin qabuu?

Alaabaafi asxaa jechuun; eenyumma biyya tokko yookin eenyummaa dhaabbata tokkoo maalummaa isaa ergaa ga'a Kan dabarsuu jechuudha. Alaabaaf asxaan baay'ee barbaachisaadha. Alaabaaf asxaa biyyi hin qabne jiramoo hin jiru?

Faaya jechuun wantoota miidhaginaaf oolan yookiin wantoota bareedinaaf oolan jechuudha. Faayaan Kun kunuunfamuu fi jaalatamuu qabu. Faayaan hawaasa keessatti iddoo guddaa qaba.

Nyaata jechuun kan dhalli namaa tokko socho'uudhaaf yookin annisaa argachuudhaf itti gargaaramu jechuudha. Namni nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Nyaatni dhala namaatiif baay'ee murteessaadha. Namni waanta akkam akkamii nyaachuu qaba?

Barumsa. Barumsa jechuun karaa ittiin dhalli namaa sammuun isaa jijjiiramee addunyaa hojii keessa ittiin seenu jechuudha. Barumsi dhala namaaf baay'ee barbaachisa. Barumsi haala akkamiin kennamuu qaba?

Ogummaa fi aadaa. Ogummaa jechuun dandeetti namni tokko qabu, muuxannoo namni tokko qabu jechuu dha. Aadaa jechuun immoo eenyummaa Saba tokkoo kan ibsu jechuu dha. Ogummaa fi aadaan baayyee barbaachisaa dha. Ogummaa fi aadaa akkamiin eeggachuu qabna?

Bu'uuraalee misoomaa jechuun kanneen dhala namaaf barbaachisoo fi bu'aa argamsiisan jechuudha. Uummanni tokko bu'uuraalee misoomaa malee jiraachuu hin danda'u. Bu'uuraaleen misoomaa hawaasa kamiifuu barbaachisaadha.

Daldalaa fi Gabaa jechuun adeemsa sabni tokko yookiin hawaasni bal'aan tokko sirna bittaa fi gurgurtaa ittiin taasisu jechuudha. Daldalaa fi gabaan hawaasaaf bu'aa buusuu hin danda'an.

Aasxaa jechuun waa'ee biyya tokkoo yookiin waa'ee dhaabbata tokkoo kan ibsu yookaan ergaa guutuu kan dabarsudha. Aasxaan kamiyyuu nama dhuunfaanis ta'e qaama mootummaan kabaja argachuu qaba. Aasxaa kennuu kan danda’u garuu eenyu?

Faaya jechuun wantota miidhaginaaf yookin bareedinaaf oolan jechuudha. Faayan hawaasa keessatti wanta baay'ee jaallatamummaa guddaa qabaniif kunuunfamuu barbaachisudha. Faaya eeguuf kunuunsuun garuu dirqama eenyuuti?

Geejjiba, Turizimiif immigireeshinii jechuun dhaabbata gurguddaa biyyi tokko qabdu keessaa isaan tokkodha. kunniin diinagdee biyya tokkoo jijjiiruu keessatti ga'ee gurguddaa taphachuu danda'u. Geejjiba, turizimiif immigireeshinii keessa namoonni hojjetan namoota akkam akkamii ta'uu danda'u?

Faashini jechuun; wanta haaraa jechuudha. Kan namooni baay'inan hin faayyadamin jiraan bu'a gaarii Kan nama kennuu danda'aan jechuudha faashinin hawaasa biraatti baay'ee jaalatamumma guddaa qaba..faashinin aadaa akkamittin yoo faayyadamne aadaa keenyaa gargaruu dandeenyaa?

Faaya jechuun waanta miidhaginaaf oolan, waanta bareedinaaf oolan jechuudha. Isaan kunneen hawaasa keessatti yaada tokkummaa guddaa qabudha. Akkasumas baay'ee kunuunfamuu qabu. Faaya kana haala akkamiin argannee itti fayyadamuu dandeenya?

Seera kabachiisaa jechuun namni tokko qajeelfama biyyaa hordofee nagaa saba isaa eeguudhaan, nagaa biyya isaa eeguudhaan olaantummaa seeraa kabachiisuu jechuudha. Seera kabachiisaan kamiiyyuu jaallatamuu fi kabajamuu qaba. Seera kabachiisaa garuu namoota akkam akkamiitu ta'uu danda'a?

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee dhalli namaa itti fayyadamu yoo ta'an isaan kunneen gatiin isaanii garaagarummaa qabaachuu danda'a. Meeshaalee miidhaginaa eeguun, kunuunsuun dirqama eenyuuti?

Asxaa jechuun waa'ee dhaabbata tokkoo yokiin waa'ee biyya tokkoo kan ibsu jechuudha. Asxaan kamiyyuu nama dhuunfaanis ta'e seeraanis ta'e eegamuuf kunuunfamuu qaba. Aasxaa kennuudhaaf mirga kan qabu garuu eenyuudha?

Dhugaatiwwaan jechuun; bifa dhangala'a Kan ta'an yoo ta'an isaanis, dhalli nama yeroo dhimma garagaraa qabu akkasumas, jaalalaa waliif qabu ibsuudhaaf Kan itti gargaraamu jechuudha. Dhugaatiwwaan yeroo akkam akkami gargaraamu qabu?

Barumsa jechuun meeshaa guddaa addunyaa kanaa ta'ee karaa ittiin dhalli namaa sammuu isaa jijjiiree, jireenya ofiisaa jijjiiree, biyya isaa jijjiiru jechuudha. Barumsi baay'ee barbaachisa. Haala akkamiin yoo baranne biyya keenya jijjiirree ofii keenya jijjiiruu

Jii'oogiraa fi seenaa jechuun waayee biyya tokkoo yookiin waayee naannoo tokkoo ergaa guutuu kan dabarsan jechuudha. Jii'oogiraafii fi seenaan eeguu fi kunuunsuu akkasumas dubbachuu danda'uu kan qabudha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaale mana keessatti dhalli namaa itti gargaaramudha. Dhala namaatiifis bu'aa guddaa argamsiisanidha. Dhalli namaa meeshaalee manaa malee jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu, meeshaalee mana keessaa kana kunuunsuu fi eeguun dirqama eenyuuti?

Faaya jechuun wantoota miidhaginaaf oolani, wantoota bareedinaaf oolan jechuudha. Namoonni wantoota miidhaginaaf oolan, wantoota bareedinaaf oolan fayyadamuu baayyee jaallatu. Wantoota kana kunuunsuu fi eeguun dirqama eenyuu ta'uu danda'a?

Manneen dhugaatii jechuun manneen wantoonni dhugaman gosti garaa garaa keessatti argaman jechuudha. Manneen nyaataa jechuun immoo manneen wantootni nyaataman gosti garaa garaa keessatti argaman jechuudha. Isaan kun hundumtuu bu'aa argamsiisuu hin danda'anii?

Siyaasa jechuun namni tokko waa'ee biyya isaatii fi saba isaatii karaa seera qabeessa ta'een gaafii mirgaa yookiin yaada isaa ibsachuu jechuudha. Siyaasni biyya yookiin nama kamiiyyuu maal irraa madde?

Elektirooniksii jechuun iddoowwan wantoonni baay'ee barbaachisan wantoonni hawaasa kana walitti fiduu danda'an itti gurguraman jechuudha. Elektirooniksiin iddoo baay'ee jaallatamummaa qabuf iddoo baay'ee barbaachisaa jechuudha. Elektirooniksiin garuu maalif barbaachise?

Qonna jechuun adeemsa dhalli namaa lafa qotuudhaan, sanyii gosa garaa garaa facaasuudhaan jireenya ofii isaatii akkasumas diinagdee biyyaa ittiin jijjiiruudha. Qonni baayyee barbaachisaa dha. Ogummaa akkam akkamiin qotuu qabna?

Oomishaalee Suuparmaarketii jechuun oomishaalee gurguddoo, oomishaalee dinagdee biyyaa jijjiiruu yookiin guddisuu danda'an jechuu dha. Oomishaaleen kunneen eeguuf kunuunsuun dirqama lammiilee hundaa ti. Oomishaalee Suuparmaarketii kana dhiyeessuu kan danda'u garuu namoora akkamiiti?

Beeksisa jechuun karaa ittiin odeeffannoo dhugaa ta'e tokko namoota biraan ga'uudhaaf qopheessan jechuudha. Beeksisni qulqullina kan of keessaa qabu ta'uu qaba. Beeksisa beeksisuu kan danda'u namoota akkam akkamiiti?

Uumamaaf naannoo. Uumama jechuun wantoota uumamaan jiran ,kunuunfamuu kan qaban, eegumsa kan barbaachisan yeroo ta'u, naannoo jechuunis akkasuma wantota uumamaan babbareedee, miidhagee kan jiru jechuudha. Uumamaaf naannoon hariiroo qabumoo hin qabani?

Geejjibaa fi Konkolaataawwan jechuun kan namni tokko bakka tokkoo gara bakka biraa deemuu yoo barbaade itti fayyadamu jechuudha. Geejjibaa fi konkolaataawwan ogummaadhaan gaggeeffamuu qabu. Garuu akkuma faayidaa qaban miidhaa hin qabanii?

Oomishaalee suppermaarketii jechuun oomishaalee gurguddoo diinagdee biyyaa guddisuu, diinagdee biyyaa jijjiiruu danda'an keessaa isa tokko. Oomishaalee suppermaarketii kana dhiyeessuu fi qopheessuu kan danda'u garuu eenyuu dha?

Oomishaalee supper markettii jechuun oomishaalee gabaa ta'anii oomishaalee erga oomishamanii boodan galii guddaa argamsiisuu danda'an jechuudha. Oomishaalee supper markettii kana namoonni dhiheessuu danda'an namoota akkam akkamiiti?

Daldaala fi gabaa jechuun kan namoonni sirna bittaa fi gurgurtaa ittiin raawwatan jechuudha. Isaan Kunis diinagdee biyya keessatti baay'ee barbaachisoodha.

Daldalaaf gabaa jechuun kan namoonni sirna bittaaf gurgurtaa ittiin raawwatanidha. Dhalli namaa daldalaaf gabaa malee jiraachuu hin danda'u. Innis diinagdee biyyaatiif baay'ee barbaachisa. Daldalaaf gabaa irraa bu'aan argamu garuu maaloodha?

Ispoortii jechuun kan namni kamiyyuu jabina qaama isaa eeggachuuf akkasumas fayyummaa isaa eeggachuudhaaf, madda galii godhachuufdhaaf itti gargaaramu jechuudha. Ispoortiin fayyuma dhala namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Ispoortii yeroo akkam akkamii hojjechuu qabna?

Ogummaa fi Aadaa: Ogummaa jechuun beekumsa dhala namaa keessa jiru jechuudha. Aadaa jechuun immoo ibsituu saba tokkoo jechuudha yookiin eehyummaa saba tokkoo kan ibsu jechuudha. Ogummaa fi Aadaan baay'ee barbaachisaadha. Ogummaa fi Aadaa akkamiin kunuunfachuu qabna?

Faashiinii jechuun wanta haaraa jechuu dha. Kan namoonni baay'inaan hin fayyadamin jiran waan haaraa jechuu dha. Faashiniin hawaasa keessatti baay'ee jaallatamummaa guddaa kan qabu dha. Faashiniin akkamittiin eeguuf akkamittiin hordofuu qabna?

Alaabaa fi asxaa jechuun ibsituu saba tokkoo (ibsituu biyya tokkoo) jechuu dha. Sabni kamiyyuu (biyyi kamiyyuu) alaabaa fi asxaa mataa isaatii qaba. Alaabaa fi asxaan saba kamiiyyuu kabajamuu fi kunuunfamuu qaba. Biyyi alaabaa fi asxaa mataa isheetii hin qabne jirtii?

Geejjibaaf konkolaataawwan jechuun kan dhalli namaa bakka tokkoo gara bakka biraa deemuudhaaf itti fayyadamu jechuudha. Isaan kunniin dhala namaatif faayidaa gurguddaa kennuu danda'u. Akkuma kanas akkuma faayidaa qaban immoo miidhaa qabu. Geejjibaaf konkolaataawwan namoota akkam akkamiin hoogganamuu qabu?

Hawaasaaf maatii jechuun nagaa waliin qabaachuudhan, hariiroo gaarii qabaachuudhan tokkummaa qabaachuudhaan nageenya biyyasaanii, nageenya naannoosaanii eeguudhaan waliiwajjin kan jiraatan jechuudha. Hawaasaaf maatiin nageenya biyyaa keessatti bu'aa maalii qaba?

Elektirooniksii jechuun iddoowwan wantoonni baay'ee barbaachisoo ta'an, wantoonni hawaasa kana walitti fiduu danda'an itti gurguraman jechuudha. Elektirooniksiin iddoo baay'ee jaallatamummaa qabuu fi iddoo baay'ee eeggannoo barbaachisu dha. Namoonni hojii akkasii hojjetan namoota akkam akkamii ta'uu qabu?

Nyaata jechuun kan dhalli namaa jiraachuudhaaf, dalagaa kamiyyuu hojjechuudhaaf itti gargaaramu jechuu dha. Namni nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Nyaanni jiraachuu dhala namaatiif wantoota barbaachisan keessaa isa tokko. Garuu wantoota akkam akkamii nyaachuu qabna?

Ji'ograafiif seenaa jechuun waa'ee biyya tokkoo yokiin waa'ee naannoo tokkoo ergaa guutuu kan dabarsan jechuudha. Ji'ograafiif seenaa biyyi hinqabne hinjirtu. Ji'ograafiif seenaa garuu faayidaa qabamoo hin qabu?

Ogummaafi aadaa; ogummaa jechuun, beekumsa dhalli nama qabu jechuudha. Aadaa jechuun immoo ibsituu saba tokkoo jechuudha. ogummaafi aadaan bu'a gurguddaa of keessa qabu. Isaan kanaaf maddi maloodha?

Uumamaa fi naannoo jechuun wantoota uumamaan gara addunyaa kanaa dhufanii marfamanii, bareedanii, miidhaganii, kan jiran yeroo ta'u, hariiroo isaanii adda adda baasanii ibsuun kan ulfaatu jechuu dha. Uumamaa fi naannoo eeguu fi kunuunsuun dirqama eenyuuti?

Faashinii jechuun wanta haaraa jechuu dha. Kan namni baay'inaan itti hin fayyadamin jiru jechuu dha. Faashiniin baay'ee gaarii dha. Garuu hawaasa keessatti faashinii baay'ee hordofuun barbaachisaa dha?

Daldalaa fi gabaa jechuun adeemsa ittiin namoonni sirna bittaa fi gurgurtaa raawwatan jechuudha. Daldalaa fi gabaan dinagdee biyyaa keessatti baay'ee barbaachisoodha. Daldalaa fi gabaa malee namni jiraachuu hin danda'u. Daldalaa fi gabaa irraa bu'aan argamu kan eenyuuti?

Siyaasa jechuun karaa ittiin namni tokko waayee biyya isaatii, waayee saba isaatii yaada keessa isaa jiru karaa seera qabeessa ta'een ibsatu jechuu dha. Siyaasa keessatti namoonni hirmaachuu danda'an namoota beekumsa akkamii qaban ta'uu danda'u?

Manneen dhugaatii jechuun bakka dhugaatii gosa garagaraa keessatti gurguraman jechuudha. Manneen nyaata jechuun immoo bakka nyaanni gosa garagaraa keessatti gurguraman jechuudha.

Muuziqaa jechuun karaa ittiin dhalli namaa yaada isa keessa jiru tokko ittiin ibsatu jechuudha. Ittiin gargaaramee ergaa isaa dabarfatu jechuudha. Muuziqaan haawaasa biratti jaallatamummaa guddaa qaba. Muuziqaan kunuunfamuu qaba moo, kunuunfamuu hin qabu?

Alaabaa fi asxaa jechuun eenyummaa fi ibsituu saba tokkoo jechuudha. Sabni alaabaa fi asxaa mataasaa dhabe hin jiru. Alaabaa fi asxaan biyya tokkoof baay'ee murteessaadha. Alaabaa fi asxaa biyya tokkoo eeguun dirqama eenyuuti?

Ogummaa fi Aadaa Ogummaa jechuun beekumsa guddaa dhalli namaa qabuu dha. Aadaa jechuun immoo eenyummaa saba tokkoo kan ibsuudha. Ogummaa fi aadaan eenyuun fayyadu?